Doɣatɛ nima m be tuma shee bɛ zaa yela liiga piɛllia ka lanla paɣa so ʒi tooni ka gbibi peni ka pipa nima be o tooni so gba biɛni ka gbibi peni ka pipa be o tooni so biɛni ka telisikoopi be o tooni saafe nima pa teebuli la zuɣu paɣa so o zabri nyɛla zaɣa sabinli ka o gba yuuni telisikoopi ŋɔ polo.

Niriba anahi m be sola gbini bɛ nyɛla paɣaba noli ka ye chinchin niɛma ka piri namda muna bɛ bobla bobsi tihi be nimpolo tibobgu mori gba biɛni yiya biɛni yiya maa nyɛla girin.

Musulin nima bobgu m puhi jiŋli bɛ kurummi bɛ Sheba yɛla liiga piɛla ka Sheba ye liiga sabla bɛ Sheba be la zuɣusaa ka Sheba be tingbanni bɛ Sheba pili zipila bɛ Sheba bi pili zipila.

Dabba ayi n zaya tuma shee bi yela liiga yinsi ka pili zipil yinsi bɛ liiga maa nyɛla liiga waɣinli ka nyɛ zaɣa dozim ka bi zipila nyɛ zipil ʒehi bi yino kooliri la so loori titali za bɛ nyaanga tuma maa shee.

Ninvuɣu bobgu n bɛ tankpaɣu ni n gbiri salima so yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli gbambihi zooya ni so pilla zipili piɛlli ka so jinjɛm sabinli so pili zipili ʒiɛ tihi biɛni kuɣusi biɛni

Doo mini o paɣa n chaŋ bindirigu dibu paɣa so ŋun yen seevi ba ŋɔ yela liiga piɛlli ka la ka gbibi buku o nuuni ni peni doo ŋɔ kpala ninkpari sabla ka ye liiga piɛlli bɛ teebuli ŋɔ zuɣu binnyura beni lamalehi balibu balibu paanu biɛni.

Doo n-zaya yuuni fotonima fotonima maa nyɛla dibata o kpala ninkpara ka ye kootu sabinli ka gbubi gilasi o nudirigu ni dukpuna maa nyɛla dukpun'sabila ka fotonima maa tam bini dozim zuɣu.

Niriba m be daani bɛ nyɛla ninvuɣu bobgu tagisi nima anahi n chana ka loori boosu waɣinli be bɛ nyaanga di nyela zaɣa piɛlli ambilada nima biɛni do'so n chana yiŋa ka ye liiga sabinli ka gbibi loba sabinli ka so be katiŋ ha ka ye liiga sabinli ka so jinjiɛm sabinli.

Duu m boŋɔ kuɣu n zaya la teebuli m boŋɔ buɣum n dirila filaawaasi n za dundolini la gbini tiivi biɛni bɛ sabi hayidi pa dikpini la maa zuɣu bolifu n yiliya la.

Dobbi m-be daa ni bɛ so yela liiga sabinli ka so jinjam waɣinli so so jinjam sabinli ka ye liiga piɛlli o ʒila cheche zuɣu ninkuri so n-dabiya la ka bini tam buɣum zuɣu do so beni ka piri namda muna ka timdi o surigu ni ka lamaleenima be nyaaŋa ha.

Ninvuɣu bobgu n niŋdi choboyi bɛ so gbibla sipiika n yeri yɛltɔɣa niŋda gbampiɛlli n nyɛ o o yela jaketi sabinli ka ye liiga piɛli niŋ di puuni gbanpiɛli so be nyaanga ka gbibi sabori ka so biɛni ka gbibi fooni o yela liiga sabinli.

Ninvuɣu bɔbgu n laɣim be kootuni, bɛ zaa nyɛla daba. bɛniŋ zaɣikura bɛshabi ye kootu sabila bɛyinɔ mŋela ɔkpee zuɣu kabɛ zaayuunɔ. kashabi be tooni ka takara be bɛ tooni, ni readio gba be bɛ pɔlɔŋɔ

Niriba anahi n-tumdi tuma bɛ nyɛla dabba noli bɛ peentirila yili bɛ niriba ayi yela liiga piɛla ka nin'vuɣuyini ye liiga ʒee ka zaŋ liiga piɛlli pa o bɔɣusapima la zuɣu tihi beni wilibaro beni shoovuli gba beni.

Silimiin doo mini o paɣa ʒi tia gbinni ka bɛ loori zaya loori maa nyɛla loori piɛlli bɛ ʒila teebuli gbini ka kapu tam di zuɣu paɣa ŋɔ yela liiga sabinli ka doo ŋɔ so jiniɛm waɣinli piɛli ka ga woochi tihi zooya ninpolo.

Najeriya nima n niŋdi laali pita obi n tabi samboori maa zuɣu ka bɛ sabi leeba paati fowodi eva baakiwori neva pa so be tooni ka ye liiga piɛlli ka nyaɣi baagi ka Kpa ninkpara ka so be tooni gba ka gba ye liiga piɛlli ka wuɣi o boɣu baɣaba biɛni nachimba gba biɛni loori nima zooya tihi gba be ninpolo.

Moɣuni m boŋɔ ka binkobri biɛni wobri n zooi tihi biɛni loori biɛni ka niriba be dinni loori maa nyɛla loori piɛlli bɛ be katiŋ ka che binkobri ŋɔ tihi maa sheŋa ka vari di sheŋa mali vari kom be nimpolo.

Ninvuɣu bobgu m ba laakum nima m be deseti ni dobba ni paɣaba zaa bɛ ninvuɣu bobgu nyaɣ'la baagi nima baagi sabla n zooi bɛ shɛba ye liiga piɛla ka shɛba ye liiga sabla ka shɛba chɛni tiŋa.

Yiya m boŋɔ di nyɛla balibu balibu ofiisinima be dinni loori nima galisiya sheŋa nyɛ zaɣa piɛla sheŋɔ zaɣasabla sheŋa zaɣaʒehi palli n doyaŋɔ tihi beni bolli paaki m boŋɔ.

Doo n ʒia ka pili zipiligu ka gbibi peni n sabira o gala woochi pipa nima m pa teebuli zuɣu buku nima biɛni fooni biɛni iya fooni biɛni laaputopu biɛni

So n ʒi o dunoli gbini ka di yooi bahi tihi be o yili maa nyaanga ankora za yili maa tooni yili maa nyɛla zaɣa dozim ka di chemsi maa nyɛ chemsi kura.

Ninvuɣu bɔbigu n beni n gbiri salima bɛ so gbubi soobuli n toori tan kpaɣu ka somi gbubi gban bila. ka pili zupiligu. so pili zipili piɛli. ka gbubi gaɣili ka so ʒaya ka ye bɛ liiga ʒɛɛ kazaŋ ɔnuu n tim ɔ surigu ni bɛshabi liiga nima bɛ shabi bi ye liiga nima.

Niriba ata m be bindirigu ŋɔ gbini bɛ so nyɛla gbansabinli ka Niriba ayi nyɛ gbampiɛla gbampiɛla ŋɔ zaa yela liiga piɛla ka gbaŋsabinli ŋɔ so jinjiɛm sabinli ka gbibi bindirigu o nuuni o ni gbibi pileeti shɛli maa nyɛla zaɣa piɛlli ka lamalehi be o polo m be koliba nima ni.

Silimiinsi n chaŋ moɣuni bɛ biɛla bɛ loori ni bɛ nyɛla bɛ ninvuɣu bobgu wobri m be nimaani tihi biɛni silimiinsi ŋɔ sheba pilila zipili piɛla ka ban be tooni ŋɔ ye liiga girin nima bɛ loori maa nyɛla girin.

do'bobgu m biɛni gbiri salima bɛ yela liiga nima bɛ so ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm ŋma'piɛlli bɛ sheba ʒi ʒiya bɛ sheba pilila zipila sheba bi pili zipila so pili zipil piɛlli ka so gbibi kuli ka so gbiri tankpaɣu ka gbibi soobuli.

Ŋariŋ balibu balibu m be kom ni di shɛŋa nyɛla zaɣa ʒehi ka sheŋa nyɛ buluu niriba ka di puuni yiya be ŋarima ŋɔ shee yiya balibu balibu fi sheŋɔ nyɛla yili ʒehi tihi be nimpolo zoli gba be nimpolo.

Latirisa nima ayi m maani laati bɛ biɛla gbambila laasabu la puuni bɛ yela liiga buluu nima ka pili zipil piɛla tiranfoma gbini ka bɛ tamya la waya nima biɛni di shɛli nyɛ zaɣa ʒee ka sheli nyɛ zaɣa dozim daɣu be nimpolo ni sagbana maa n yirina ŋɔ.

Dobba ayi m mali niɛma niŋdi loori ni bɛ sola jinjiɛm ŋmani ka piri namda paɣ'so ʒi ʒili chana ka nyaɣi baaji ka zaŋ o nuu pa loori la zuɣu paɣ'so be tooni ka kpabi bia so be ambilada gbini o nyɛla doo.

Bipuɣinbili nʒi kuɣu zuɣu ka piri namda piɛli kaye liiga sabinli ɔʒila teeku gbuni. ambrela be ɔpolɔŋɔ. kpakpa tihi saham, n be ninipolɔ doso mi gba be kom maani duɣira

Gomnanti tumtumdiba m be duu ŋɔ ni sooja nima beni polinsi nima beni bɛ shɛba gbibila marafa nima dobba ni paɣaba zaa n laɣim bɛ shɛba yela liiga piɛlla ka shɛba ye liiga sabla bɛ so gbibla makurofon ka shɛba ʒi teebuya zuɣu.

Shukuru bihi n lihiri laaputopu ni yino m buɣisiri ba laaputopu ŋɔ ni nuu m biɛni shukuru bihi ŋɔ yiŋga yela liiga sabinli ka zaŋ o nuu dihi teebuli ka yuuni laaputopu ŋɔ ni bɛ yino nyɛla bipuɣimbila ka gbibi bini o nuu ni ka nyaɣi baagi paɣasara ni nachimba gba be bɛ duu ŋɔ ni n gba niŋdi bɛ bini.

paɣa n n ʒi teebuli gbini ni o di bindirigu o malila nuso o nuzaa boɣu lani o yela liiga boɣu jihi ka di gabi zaɣa sabinli mini zaɣa piɛlli gilaasi tam teebuli la zuɣu ka lamalee be dinni.

Silimiinsi anahi m be moɣuni wobgu n za bɛ loori la gbini bɛ loori maa nyɛla girin tihi zooya nimpolo Silimiinsi ata pilila zipiligu yino bi pili zipiligu do'so ʒila loori maa tooni ha.

Moɣu ŋɔ ni binkobri biɛni yuri n nyɛ ba kuɣusi biɛni kapeti biɛni dufeya biɛni teebuli biɛni gilaasi biɛni zipiligu biɛni paɣa so n cheni la dufeya biɛni.

Kom sarati n niŋ ka zaɣa kura ayi ye liiga sabla ka gbibi bia n yihira dinni bɛ bihi ata be bɛ yino luɣuli polo ka piri namda muna bi'so biɛni ka bi piri namda ka chana tankpaɣu maa ni bihi ashem be nyaanga bɛ so yela liiga ʒee.

Kuɣusi beni teebuya beni binnyura n tam teebuya maa shɛŋa zuɣu lamalehi balibu balibu buku pa teebuli ŋɔ zuɣu tihi be samban polo polifu n yiliya la dari n gbibi gbibi duu ŋɔ.

Niriba n gora paɣaba ni dobba bɛ yino ʒi la o baaji gbini kuɣu zuɣu ka zaŋ o nuu pa o zuɣu ni o niŋla nyɛ'pobrigu ka so za o nyaanga ka ye liiga piɛlli ka gba niŋ nyɛ'pobrigu piɛlli sheba ye liiga sabla n za do'so gbini o pilila zipil'piɛlli ka gba niŋ nyɛ'pobrigu zaɣa sabinli.

paɣa n diri daa o zaŋ o nuu tabi o jirili o pilila zipiligu kodu nima biɛni baasiketi nima biɛni boraade nima biɛni watamilo nima biɛni moonsi biɛni gonda nima biɛni.

Be puɣ'm nƶaya ka yɛ kantɛ nema ka ƶanŋ bɛnyara ninŋ Onuhini Silminpaɣa nƶanba ɔ kayɛ liga sabenli ka kpa ninkpara ka so gimjɛm ʒɛɛ ka pɛri namda sabili ayi yuli Oyaɣli paɣaso ye liga waɣanli ka pɛri namdi pɛli ka nyɛɣi baagi sabili ka kpa ninkpari sabili.

Ninvuɣubɔbigu n-zaya yuuni niriba ayi ka bɛ wari waa bɛ yela Ghana chinchini nɛma bɛ yino pilila zipiligu ban yuuni ŋɔ ni gbampiɛla zooi bɛ ni gbansabila gba beni so yela Ghana chinchini jinjam ka bi ye liiga o bi piri namda silimiin so n-gbaya ka lara.

Ninvuɣubɔbigu m-mali kum chani gbala ni bɛ nyɛla gbampiɛla bɛ shɛba kuhira shɛba ye liiga ʒɛhi ka shɛba ye liiga sabila shɛba pili zipila shɛba bi pili zipila yiya be nimpolo.

Doo n-wuhiri o bia binyɛra malibu bɛ zaa nyɛla gbampiɛla doo ŋɔ kpa ninkpara sabila ka o zabiri nyɛ zaɣ'sabinli bia maa gba zabiri nyɛ zaɣ'sabinli teebuli ŋɔ zuɣu a ni yuli a ni nya toyisi di balibubalibu.

Bia n ŋmɛri luŋa o yɛla liiga piɛlli ka so jiinsi la piri namda zaɣ dozim paɣa so bɛ o nyaangi ka yɛ chinchin niɛma bia so gba bɛ nyaanga ka yɛ liiga dozim ka gbubi bolli so yɛla liiga ʒiɛ bia so ʒɛ nyaanga ka wuɣi o nuwa

Ninvuɣu bobgu m be moɣuni mori be nimpolo k. loori zaya ka so zaya ka tabi o shee o sola jinjiɛm waɣinli ka ye liiga girin ka so mi gba ye liiga ʒee ka pili zipiligu ka so jinjiɛm sabimli zaɣa waɣinli ka so ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka zaŋ o nuu niŋ o jinjiɛm ŋɔ ni.

Paɣa so n tori sakoro o gbibila tiliga ka piri namda sabinli ka ye chinchin niɛma paɣa so mi gba n zaya ka ye nima ka tabi o shee ka so jinjiɛm waɣinli zaɣa sabinli ka paɣa so gba ʒia ka ye liiga sabinli ka bobi bob sabinli tihi be bɛ nyaanga nohi gba n cheni la.

Ninvuɣu gbaliŋ n be epooti ni dobba ni paɣaba bɛ pirila namda muna silimiinsi n zooi bɛ ni bɛ nyaɣi baagi nima so ye liiga sabinli ka piri ka piri namda muna ka zaŋ o nuu niŋ o suriti ni bɛ Sheba be katiŋ ha bɛ shɛba niŋla nyɛ pobrigu.

Ninvuɣu bobgu m be jinglini bɛ so yela liiga waɣinli zaɣa piɛlli ka pili zipil piɛlli ka diri ba fiila dobba ata Sheba n kuli be tooni ka ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm piɛla so be ŋun yeriba maa nyaanga o pilila zipil piɛlli ka kpa ninkpara.

Ninvuɣu bobgu m beni gbiri salima bɛ biɛla tihi ni be shelipolo bɛ ye liiga sabla ka so ye liiga piɛlli gbambihi biɛni dari biɛni tihi biɛni bɛ Sheba be katiŋa ka Sheba mirina.

Niriba ata m mɛri yili bɛ ʒila parantɛ nima ka so jinjiɛma bɛ so ye liiga piɛlli ka so so jinjiɛm sabinli ka piri sokisi sabla bɛ durila dari.

Bipuɣimbila n wari waa ka doo mi ŋmɛri luŋa doo ŋɔ yela liiga piɛlli ka pili zipil sabinli ka luŋa sheli do tiŋa o tooni makuro fooni n zaya la Paɣa maa lami ka wara o bi piri namda o mali nintua o bindirigu ni.

Yili bɔbigu m-be teeku gbuni ŋariŋ be teeku ŋɔ ni palli be di gbuni yili maa nyɛla zaɣ'piɛlli ka shɛŋa nyɛ zaɣ'ʒɛhi tihi zooi ni polo paaki gba beni.

Sooja nima ata m be loori gbini ka bɛ yino ŋmaari ba foto bɛ zaa gbibila marafa nima ka nyaɣi baagi nima ka pili zipila bɛ niriba ayi pilila zipili sabla ka bɛ be tankpaɣu daɣarini yili be bɛ nyaanga di nyɛla zaɣa dozim ka di dunoli nyɛ zaɣa sabla.